Emotooka erikutambuza abantu eyemerezibwe omu mwanya gumwe kandi neyeera erabiremu n'erangi nkye eya buruuru ahaiguru ekomirweho ebintu emifaarasi n'ebideeya nagwa n'emipiira y'emotooka kandi omu maisho harimu owa boda boda ariyo navuga ajwaire enkofiira erikutukura.

Omushaija ajwire ovoro ajwire n'ebiraato eby'okuhingiramu, ajwire n'enkofiira yaakinekye ayegamiire aha kitiiho naareeba abandi bashaija babiri bariyo nibataha itaka nibarishuka omu kiina, enyima y'ogwo mushaija hariyo ondiijo ariyo naagyenda kandi ajwire esaati ya kapere akwitse omu mashaho

Enju ya emiryango ebiri orubaju rumwe hapangireyo obugari bw'abaana obwokuzanisa hamwe na ekimotoka na omushaija ayekoreire obumwe aha bugari kamwe ariyo nagyezaho kukateka omu mwanya ogwe Kandi orubaju orundi nibagurizayo ebijwaro ebya abakazi aha bipande.

Abashaija babiri omwe ayemereire aha kyoma ekirikuhereza amajuta agarikutambuza ebyiruka ondiijo ashutami aha pikipiki Kandi orubaju orundi hariyo emotoka erikwiragura ekye kandi aha rubaju rw'emitoka hariho akatebe ka bururu

Omushaija w'omujungu ajwire ekaito zitashwekire bigyere ashutami omu ryato ajwire empare ngufu ajwire n'akajwaro eriguru karikutukura kandi ajwire n'enkofiira erikureeba enyima akwitse akati karaingwa kakomiireho akantu karikutukura kandi akati aka ariyo naakorekyereza omu maizi ahu ariyo naareeba

Abaana bashatu omwe akwaitse omupiira Kandi omukono ogundi gukwaitse aheibega rya mugyezi we ou bataire omukono aheibega emikono. yeye agitaire omunyugunyu Kandi ondiijo ayemereire enyuma bashemereirwe

Enju ya kanyina eine emiryango eshatu ahansi nana emiryango eshatu ahaiguru, enju egi eshakaize n'amabaati agarikutukura, ebisiika bisigire erangi eya kineekye, erikutukura hamwe nana ey'ekinyaatsi orubaju orumwe hariyo amaju agatari ga kanyina kandi gashakariise n'amabaati gaakyerenyire orubaju rumwe nayo hariyo agandi gatari ga kanyina gashakariise amabaati gakyerenyire omu maisho harimu ente erikutambura kandi ente egi eine amabara abiri

Enju eyine emiryango eshatu. Omu ryango gumwe orwigi rukingire, omuryango ogwa kabiri orwigi rwigwiire eshonda zoona Kandi omunda hatirwemu akamanyiso ak'omusharaba aha kibaho ekya kinekye. Aheru hahandikireho ebigambo ebirikworeka ngu eri nirwariro Kandi aheiguru yomuryango nigwo gumwe, hariho ebipande ebirikwereka ngu hariho emibazi eyi biine mu. Omuryango ogwa kashatu orwigi rwigwiirwe ho kakye.

Emotoka na pikipiki biri omu ruguuto nibitambura. Aha rubaju orumwe orw'oruguuto oru hariho emotoka ezemereziibweho kandi hariyo na kanyina etakahwire kandi hariyo n'ebikondo by'amashanyarazi. Orubaju orundi hariyo egaari eyemereziibweyo nibagikomeraho ebintu. Kandi hariyo n'ebi barikuguza nk'ebijwaro by'abakazi n'enshaho ezi barikuheeka aha mugongo. Hariyo n'amaju maingi agamwe gashakariize amabaati gakyerenyire.

Amaato maingi ag'ebiika bitarikushushana gemerezibwe omu maizi agamwe garimu omuntu omwe omwe bemereire omu ryaato buri omwe omuryeye kwonka agandi tigarimu bantu gemereire bwemerera obuseeri bw'amaizi hariyo amanju mingi kandi goona gakanyina agamwe nigarabamu agandi gari ahansi tigakwigana gaana.

Enjoki eine obwoya bwa kinekye, etekami aha kati karihakye nk'okuhendeka aha rubaju rwayo ahaifo hariho ebimuri kandi obwire n'obw'ekiro hariho nana omwirima

Abajungu babiri boona bajwire enkofiira bahekire enshaho aha mugongo, ondiijo ajwire akashaho omu nyugunyu, ondiijo akwitse omu ngaro eky'okukwata ebishushani nibatambura omu nguuto barikuza orubaju rumwe, enyima yaabo hariyo omwana ajwire akajwaro ka bururu arikutambura abakuraatiire kandi orubaju orundi hariyo ondiijo mushaija eyemereireyo orubaju orumwe ebishaka kandi orubaju orundi hariyo emiti miraingwa

Engaro z'omuntu na n'ekiganja bikwasire ogundi mukono Kandi ogundi mukono ogu kwasirwe, ekiganja kinanwirwe. Ahagati omu kiganja harimu obucoori. Obucoori obumwe busiriire Kandi obundi tibusiriire.

Abantu bana bariyo nibirukanga barikutoora orubaju rumwe, omu kishaayi omu barikwirukangira harimu omushenyi kandi orubaju orundi harimu ebinyaatsi obuseeri bw'ekishaayi hariyo abantu nibabareeba kandi enyima y'abantu aba ei beemereire abarikureeba hariyo amaju mingi gashakaziibwe amabaati gakyerenyire

Ebijwaro biri omu mwanya gumwe eby'abashaija nebya abakazi ebimwe bihanikirwe ebindi bizigirwe nk'ebitengye kandi ebindi n'enkofiira zimwe zihanikire zimwe ziri ahansi aha rubaju hariho orugo orurikutaanisa ebijwaro ahu biri hamwe n'ogundi mwanya ogutarimu bintu byona.

Ente nyingi ziri omu mwanya gumwe ezimwe zemereire ezindi zabyama ahansi kandi ente ezi zoona ziine amahembe maraingwa garikwera ezimwe aharizo amahembe nigenda kukwatana n'agandi kandi ezimwe ziine amabara agarabamu agarikwera omu mibiri yaago ezindi ziine amabara agarikwiragura.

Omushaija ajwaire ebiraato omubigyere ebyokuhingiramu ajwaire nempare ndaingwa Kandi ajwaire nesaati yemikono migufu nana enkofiira ya kinyatsi ayinami omumusiri omukono ogumwe gukwatsire omuntabire Kandi omukono ogundi gukwaitse aha karobo

Enju eyombekyise amatafaari kwonka tekateirwemu amadirisa emihanda eyokuteekamu amadirisa eyemereziibwemu emiti ahaiguru y'enju egi harimu abashaija baana omwe ashutami, bashatu beemereire nibahanika embaho omwe aha bashaija abemereire ajwaire enkofiira omu mutwe gwe.

Iramizo kandi ryine emiryango eshatu eyokukozesa okutahamu na nokushohora kandi ryine na n'amadirisa ashatu ahaiguru yaryo Kandi ryine na nobudirisa obukye obwokutastya mu embeho na nokushohoza embeho Kandi omu kibuga harimu emihanda ebiri harimu na n'emiti. orubaju rumwe emiti yakura, orubaju orundi emiti tekakuzire gye.

Enkyende ibiri enkuru hamwe nana akaana , akaana kashutami nikareba omu ngaro enkuru ekunami na omukira gwayo nigurengyera enyima Kandi amaisho egateire aha bintu ebigiri omu maisho.

Abaana bataano, bana aharibo bayerunda omu mwanya gumwe kandi bakwatana aha mibiri yaabo omwe ori omu maisho naasheka Kandi aine ebyasha Kandi akaishiki kajwaire ekiteteya kicwekire ondiijo omwana ayemereire aha rubaju we tabahikireho

Eminaga mingi eya kinyaatsi eyezingazingiremu kandi eri omu mwanya gumwe hariho n'endiijo erikwera kandi mikye nayo eyezingire yoona erunzire omu mwanya gumwe kandi erikwera yo ni mikye kwonka eya kinyaatsi yo ni mingi

Omushaija ashutami aha kati ajwire akahare karikutukura kandi eruguru tiheine kyajwireyo. Omukono ogumwe gukwastire aha muti ogurambire ahansi Kandi aha rubaju hariho eranda ekwasizeho. Omukono gwe ogundi hariyo emiti eyomire eyemereire kandi emiti egyo eyetoriirwe ebishaka byona biri omu rangi ya kinyaansi

Omukazi aine eishookye ringi ajwaire ebirahuri ajwaire ekijwaro kyemikono miraingwa akwaitse ekitabo kyerangi eya bururu nahandiika

Abantu baingi bari omu mwanya gumwe babiri aharibo nibateera engooma kandi abandi nibateera omugaro enyuma yaabo hariyo emiti kandi emiti egyo yoona eri omu rangi eya kinyaatsi ahi bemereire n'ekibuga kandi hariho itaaka tihariho binyaatsi byona kandi boona nibareeba orubanju rumwe.

omuntu eyezirikire akeenda kagufu kahikire ahaiguru y'amaju, ajwire akajwaro ahaiguru k'emikono migufu ka bururu eyeshembire omu mutwe nana amatu agakomiiremu ayinami kandi ayemeereire omu maizi naatorotoora obunyatsi kandi omu ngaaro ye eya bumosho ekiganza kikwitse obunyatsi kandi naagyezaho kwihayo n'obundi